Ha beyishin dizaysati qaseka duma duma asati bantayo sura bollauttizaysanne osetiza oddo ezgishe dizaysanne guye bagara guye bagara qase maata kethazi kundi uttidaysanne yabagan qaseka duma duma uthati dizaysa besses.

Haysi qoncisidaysi duma duma asati qasekka, wanccaza oqidi ufaytishenne homboqishe dizaysanne etappe yabagara issi kamezi wqizi dizaysa qonccises

Ha beeththishe dizayssi qassikka daro wolqqi baynna asay asassi kaaafiyaa immizayssanne ethikka qumazaa woykko kaththaa mishee dizayssanne asaassi qoodaykka keehi cora gidizayssa bessees.

Ha7issi qassikka qonccissida ethi issi bithanee eqqidi haasayishe dizayssanne issappe ya baggan qassikka hara asathi uththidi siyishe woykko ezggishe dizayssanne essappe ya baggan qassi dumma dumma misilezi dizayssa bessees.

ha bettishe dizayssi qasseka dumma dumma asati banta diyoosani uttidi ha xeellishe dizaessanne issafe he baggara qasseka hara dumma dumma keettati diza issa hamsilazi qoncisees

Heessi qasseka bessishe dizayssi dumma dumma gashe naytawu timirte keeththani nayti ka7iyo sohoni ka7i shenne miicishe woykko buraqishe diyo ha msalizani keehiippe qoncisdees.

Ha beettishe dizayssi qassekka keehi dalgganne cora gidida asati banta uttido oydiya oydiyan uttidi siyishe woykko ezgishe de'izayssanne eti de'iyo keettaykka keehi dalggay gidizayssa beesses.

hayssi qasseka bittishe dize issi dumma dumma asati woykko nam7u nayti ekkiiidi tamarsishe bantayoo gidida essa gidishinn agqooti qasseka uturageti siyishe woykko etaga esgishe dize essa qoncises

Haayessi qasseka qoncisirey dumma dumma asati lo'i uttida maata bollan uttizessanne odetidi deya oddosa esgishe dizeessanne hessafe ye baggan qasseka maata keettezi kundizi dizeessanne hessafe baggan qas herara mu'utate dizeessa qoncisees

hayssi kasseka qoncisize issi kaame oge bollan dumma dumma nayti motoreza laggishe yizeessanne etikka gasseka toophiya bandereza bude doqooti oyqqide essa hayssi misalezi keyppe bessees

Hayssi qasseka qoncisiza iti dumma dumma asati bantha hodadetetta qoncisiza mayota mayidi iidi uttizessanne essappe he baggara qasseka dumma hara harabati dizeessa qoncises

hayssi kasseka bersishe hedize issi izu asati baynta kusheni tooraza oyqidinne qondale oyqqizi gaththa keeththa karin woykko maata keeththe karin eggizessanne hessafe baggan qas dumma dumma uuttati dize issa bessees

hayssi qasseka qoncisi da7eti dumma dumma banta deretetta maay7o hama yiidinne oge bolla guppishe woykko hamutishe dizeessanne izi qasseka toora weykko banta kusheni tooraza oyqqidi hamutishe dizeessa bessees

Hayssi gasseka beetti zayeti keehi dalganne adussa gidi diza sohonni dumma dumma baati dizaessanne itikka galal7o qalamen woykko bica nuni gidi xeesiyo qalame diza essa gidish shinni safe7e baggan qas dumma horara phati diza essa bessees

Hayssi qasseka qonci siresi dumma dumma asati woykko dumma dumma gashe nayti cora woykko qooda keehi daro gidiza asati xeellishe dizeessanne itikka qas dumma dumma sharbeza kammeti dizeessa bessees.

Hayssi qassi qonc'isizayssi issi bitanezi badereteththa qqonc'isiza mamayoza mayidinne bakushe bolla maygrspoonne oykidi nashshishe de7izayssa bessees.

Haysa qasekka betishe dizaysa Dumma dumma asati duge hokidi dizaysanne dumma dumma asati qasekka toraza oykidi yizaysa qoncises Hesafe he bagan qasekka hara dumma dumma mitati dicizaysa besese

Hayssi qasseka bessizay issi bitanezi haasayishe woyko yootishe dizessanne izikka qasseka barka ba oydezan uttize ssanne appe ya baggara qasseka hara dumma dumma Asat dizaysa bessees

ayssi deelishe woykko beettishe dize si dumma dumma asati odetiya ba siyishe woykko esgishe dizeessanne wanta daftara bolla oyqqishe dizessa bessees edikka kooday cora asa gidizeessa qoncesees

Hayssi qasseka bessizayeti daro asati uttidi woykko haasayishsh dizayssanne itikka haasayiya mishata ezgishshe woykko siyishshe dizayssanne hegappe sintta baggara qasseka wuy dumma dumma asati dizayssa bessees

hayssi qasseka bessizesi keehi cora woykko keehi dalga gidiza kawo eqota asata gidizessanne etappe guye bagga qasseka keehi cora woykko keehi dalga gidiza oydetidiza issa bessees

Ha beetishe dizayssi qasekka dumma dumma woykko coranne dalga gidiza asati oge bolla kumidi hamuutishenne banta tohora woykko guupeza oyqidi bishe dizayssa ha misilezi besees.

Hayssani qassika betiza eti nuni issineza wotanayo madiza misha giddiza issane ika a suntayika nuni erikabote giddi xeesida giddishin sintha baggara qassika dumma dumma so giddo besses.

Ha betishe dizaysa qaseka dumma dumma bita qommotan medhetiza ba gidizaysanne etika dumma dumma cale gin hara batika de'izaysa ha misilezi kehipe pilgidi qoncisese

Hayiss qonccisizayitt kehi aho woyikko denibba gidiza sohonni dumma dumma maliketira dizayissati etti uttizayissanne etappe yaa baganni qasekka hara daligga sohozi dizayissa besses.

Hayssi qasseka qonciszaeti dumma dumma asati banta deyo duussa woyikko banta deeretetta dursata durizayissanne ka7isa qoncishshin dumma dumma asati macanne adde gididi durizaissa qoncisees.

hayssi qasseka dize essi dumma dumma beezetti ooso gidizessanne istappeka hessibati timatimazi woykko harahera hega malati yarabati beezetti ooso gidizeessa ha misale zikeyppe qoncisees

Ha beettishe diza issi qasseka issi bitanezi eqqidi haasayishe weykko odishe diza issanne issafe hya baggara qasseka hara hara buqurati weykko hara hara misheti diza issa ha misilazi keyppe qoncisees.

Haissi qasseka bessi zayeti dumma dumma asati woykko azina macasayo nayta gididinne issi mala may,o ma,idi lo,iyasohoni utizi dendize essa bessees hamsalezi.

Hayssi kasseka beettiza iti keehi dalganne keehi lo7i uttida soho ni tati hiddici uttida soho gidizeessa ni itikka qoodani keehi dalga woykko cora gidize essa amisalezi bessidees

Hayssi qasdekka bessizayti nam7u asati dizayssanneizetikka adfenne macva gididayssa bessees ha simmada dishini addezi qassekka yootishe dizayssa bessees.

Ha betishe dizayisi issi bitanezi hasayishe dizayissa woyiko tobishe dizayisane appe ya baggara duma duma hara bati woyiko magarajiti yedeti dizayisa qoncisesi

Ayisi qasseka qoncisiza issi nam7u asati kare biitta asati gididi haasayishenne isi baynta yooto bishe diza essanne isi qasseka chayna asa gididiza essa lo7iza hude uttidi haasayishe dize essa bessees.

Habetishe dizayis qaseka dumma dumma asati banta deiyosani woyikko banta mayoza mayizanne etika qaseka dumma dumma keeththa gelidi woyikko beishe dizayisa qoncises.

Hayssi qasseka beettiza sohoy dumma dumma kaame ogetappe isssu ha gidiza essa gidis shini ikka keehi dalga weykko aho gidiza kaame ogeza beetti diize hessa gidish shin asasappe ya baggara qasseka dumma dumma sura matati dize essa bessees.

Hayssi qaseka qonc'isireeti dumma dumma sohoni woykko dumma dumma kaame ogeni dumma dumma keetetekki itti didiyooso gidize issa qoncisees hessafe hini baggan qaseka hara dumma dumma sooti dize issa bessees.

issi qasseka qoncisereti dumma dumma asati banta yohaniyaniya oosota hu7ekko banta si iti kaasayana koyro bahaasayish diza essanne qoncisees hessatuppe issini maca gidiza essa hamusalezi keyppe qoncises

haisi qasseka bessishi dizeissi dumma dumma ogeza baggara dumma dumma ampuleti woykko mabratisi dizeessanne baggara qasseka hara dumma dumma mitasi dizeessa qoncisees

Hayssi qasseka beettishe dize issi dumma dumma saate qommutuppe issu gidizessanne issi kushin orketidi ha deelishe woykko ha besettishe dizeessanne qutorezi maarara xaafetishe dize issa bessees.

ayssi qasseka bessishe hedizeessati dumma dumma keettata keettanassi maaddizeessa gidizeessanne itikka shubota gidizeessanne ya baggara qasseka hara hara bukkorati woykko hara hara miishati dizeessa bessees

hayssi qasseka qoncesiraeti dumma dumma keettati dizessanne esa giddoni qasseka mabiraateza woykko ampuleza nuni eettanasi maaddiza waanna koshsheya woykko gaaso gidiza tiransfermezi dize essa bessees

Ayssi qasseka qoncisi da7ti issi bitanezi eqqidi haasayishe woykko yootishe dizeessanne appe guye baggara qasseka daro woykko cora gidiza biretati dizeessa qoncises.

Ha betishe dizayis qaseka kehi daligane aho gidiza besan oge bollan issi macashey woxashe woxara yara gakada woyiko na'mu kushe intinetashe beses

ayssi qasseka bessize issi dumma dumma wolko keehi aakki uttida sohonni nam7u asati banta ye7o kushini woraqataza ha bessishe dizessanne issappe he baggara qasseka aakki akki keettati dize essa bessees

Ayssi qasseka beettishe hedize si bolla baggara kushe zaani biraza dentishe weykko miishata dentishe dizessanne garsa baggan qasseka nu soossi koshiya dumma dumma buqurati dize issa qonceses.

Hayssi qasseka qoncisida eti dumma dumma ooso sohoni asati uttidi siyishe dizeessanne sintha baggara qasseka telefizine malan iti kaaletid dizeessa ha misilezi keype pilkidi qoncisides

ha beettishe dizayssi qasseka dumma dumma kawo eqoto asa gidizayssa gidishinne zapeka qoodane keehi cora woykko daro gidizay issi ha misilizane keyfe pirgidi qoncises

Ayssi qoncisizessi qasseka dumma dumma asati kaame giddon eqqidi dizeessanne etikka gaxa baggani qasseka hara dumma dumma kaameti dizeessa ayssi hinsirizi bessees.

haissi qasseka beettishe dizeessi dumma dumma keettata tamati oyqikko maaddiya mashinata gidizeessanne esafe sintha baggara qasseka dumma dumma asati eqqidi didessa bessees

Hayssi qasseka qoncisizati keehi daro woykko dalga giriza asati ekidinne woykko xeelidi deyo hanota qoncisizaetanne itikka daro keetta tama zimmizeetata hessa na beyi didize essa qoncisea.

Ha beetishe dizayssi qasseka keehi adussanne dalgga gidiza kaame oge betesiyassanne aape ya baggara qasseka dalgga lo'iza keetha keexetiza keethati dizayssanne daro miththati dizayssa bessees.

Hayssi qasseka qoncisizayti duma duma biron kexxetidi de'iya keththaza bidi be'ishe dizaysane etika banita huphezani Botta kufiyeza wottidi xellishe dizayssa qoncises.

Hayisi qasekka betishe dizayisi dumma dumma keeththa keeththanayo madiza mishata lotiya soho gididayisanne happe he bagan cora asati eqidi dizayisa hayisi beesishe deesi

Hayssi qaseka qoncisira issi dumma dumma asati bantha deyo saani eqqidi toophiya bandiraza oyqqidi pude xoqotidassanne dayappehe baggan qaseka dumma dumma mitatinne keettati dizeessa bessees

Hayssi kasseka bessiza issi katama keeththa gididassanne keehi dalganne cora gidida keettizassanne ogeza woykko kamme ogeza bollani diza essa ha misilezi keeyppe bessees.

hayssi qasseka qonci si da7eti dumma dumma asati eqqidi haasayishenne zoretishe dizessanne isappe issoy qasseka xarabeza bolla uttidi woykko duwa simmidi eqqidi faasayishe woykko topishe dize essa bessees.

Ayssi qasseka bessiza essi dumma dumma eti ooththiyo sohoo wekko ooso keetta gidizay assane etas qasseka dumma dumma oydeza bollani dumma dumma miishadidize essa qoncesees

ha beettishe dize issi keetettida keettazi kei lo7idinne akkidi ketettida hessa gidishshinn senta baggara qasseka issi mitasi diccize si dizeessanne issi bitandezi qasseka duge gupishi dizeessa bessees

hayssi qasseka bessizeti keehi dalganne keehi cora gidiza asati bantha deyo sohoni uttizessanne hessafe ya bagga qasseka dumma dumma banta yo7o kushen oykido tooppiya bandedata toqu toqu wottize essa bessees

ha beettishe dizeessi qasseka keehi coranne keehi dalga sohoni keehi cora gidiza asati uttizessanne hessafe he baggan qasseka booththa oydezi beettizessanne hessafe baggan qasseka hara dumma dumma sati diza hessa bessees

issi qasseka bessishe dizayissi dumma dumma asati baantha uttido sohoni uttidayessanne eta sinthan sinthan qasseka dumma dumma halan deera haattazi dize issa haysi misilizi qoncises

ha beettishe diza issi qasseka dumma dumma asati banta yoo odetti odota es qishe diza essanne issape ye baggan qasseka issi bitanezi odishe woykko yetasi zore mala immishe diza essa misilezi qoncise

Ha beettishe di'zaysi qasseka dumma dumma ooso soho gidizeysanne dumma dumma asati qasseka yaaranne haara uttidi haasayara tobishe woykko zooretanas maaddizasoo gidize essa qoncisees

Hayssi qasseka qoncisida issi geedzdzu asati eqqidi dizeessanne issape ya baggara qasseka lo'izi kixitira keettati dizeessanne essape gassa baggan qasseka dumma dumma lo'ia mitati dize issa qoncisees.

Hayssi qasseka qonciside issi keehi dalganne hingitha gidiza keetati kitetti utizasooni abaggara qasseka dumma hara hara mitasi diza issa ha misilezi kayipe pirgidi qoncises.

Hays qaseka besishe dizays dumma dumma asat kare bittappe yiid daro asatuyo hagazo imishe dizaysanne coran asat dizaysa ha misilez keehippe pilgid beses.

Hayssi qasseka qoccisizayti dumma dumma hossputtale woykko hakkime keththani wolqqay gakenagetuyo wolqqa immanawu giddinne dumma dumma wolqqan woykko biiran giddin haarabankka kappe ottiya assa giddizayssa besses.

Hayssi qasseka qonccisizayti akamo haggazo immiza asata gidizayssane ettika nam'ati addene macca gididi ha xellidi bantta kushshe tira bolla woththidayssanne ezappe heni baggera qasse dumma dumma mashshiney diizaysa besses.

Ha betishe dizaysi qaseka dum duma kare bita asati cima asayo ayfeza xeelishe dizaysanne hessape yabaganka hara duma duma asati dizaysa qocisses

Ha Bettishe dizzayisi qaseka duma duma asati aaho woyiko dembba giddiza soohoni eqqidi dizayisa etti eqqiza soohon qaseka duma duma baddala qommoti zereti uttizayisa qonccises.

ha beettishe dizeeti dumma dumma wolqay gakkonta asa yo7o wolqa immize woykko etanan akanto hagazo immiza asa gidise essa ha misilezi keyppe qoncisidees

ha betiishshe dizayissi qassekka dumma dumma hakime kettani woykko hospetaale kettani issi mishireza kompitern goragoroshshe woykko kompitera xeellashshe dizayssa ha misillezi ke'hippe yootees

ayssi qasseka bessize si ha7i mata wode yelettida naaza xeellishenne daro asati qasseka be ishe dizaessanne hessape hini baggara qasseka issi mishireza ba silkezaani qaraxashe woykko dentashe dizaessa bessees

ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma asati bantha oyde bolla uttizi dizeessanne etikka dumma dumma hakimeta hakime keeththa yiidi yerge maramaretunta gizeessa asati qasseka maramarshe dize essa bessees

hayssi qasseka bessi zayeti dumma dumma hakamu aggazu ekiyoosohogidizassanne itikka qasseka dumma dumma massarati woykko dumma dumma harabatikka diza essa ha musilezi keehipe qoncises

hayssi qasseka qoncisizeti dumma dumma ooso sani woykko dumma dumma kawo eqoso sohani asati haasayishe woykko zuretishe woykko tobushe diza issa hayssi misilizi bessees

ha beettishe dizayssi qasseka ha dumma dumma asati eqqidi woykko odoti di dishe essa isgishe dize hessa ha misalezi keyppe qoncisides hessafe ya baggan qasseka hara dumma dumma mitatinne keettati dize hessa bessees

hayssi qasseka qoncisizaysi dumma dumma waancati sinta baggan dizaysanne giddon qasseka issi bitanesi uttidiihat eelishe dizeessanne izi baayfe bolla manasxire wothizaysa qoncisees

ha beettishe diza issi qasseka akamu hagazo immiyo soho gidiza issanne woykko hospitaale nuni gidi xeesiyo soho gidiza issanne dumma dumma mashinati woykko akamiyo mashinati diza issa qoncisees

Hayssi qasseka bettishe dize issi issi bitanezi himade gaza bolla eqqidi haasayishe woykko tobishe dizessanne issafeya baggara qasseka hara dumma dumma basi dize issa qoncises

Hayssi qaseka bessi zayeti dumma dumma asati banta oydezaan uttidi siishe woykko esgishe dizessanne eta sinthani dabtaranne biire dize issa ha misalizi kaype filgidi qoncesees

Hayssi qasseka qoncesiza iti dumma dumma ogezaara woykko lo'onne wogga gidiza asati hamutishe woykko ha yiishe diza issanne essafe iya baggara qasseka dumma rarabati diza essa qoncese.

Hayssi qaseka qoncisire eti dumma dumma karbitta asati immiyo woytota ekkishe dizeessanne itikka chaynata gidizessa hayssi misidezi keype pilgidi qoncisi dees

Hayssi qaseka qoncisida iti dumma dumma asati haakame keetta asa gidizessa gidishshinhi etikka doktor gidizi banta duunani maske attidi eqqi utidessa haamsalizi kehppe qoncises.

Hayssi qasseka qoncisireti dumma dumma asati maatazaabe ittisi be etizi dizeessanne tikka dumma dumma woykko keehi dalga maatati diziyooso gidizeessanne daro asay qasseka hagan dize issa bessees.

Ha betishe dizaysa qasekka kehi dalga gidiza kame oge bollan asati hamutishe dizaysanne hesafe toho bagara qasekka dumma dumma adusa mitatinne he bagara qase dumma dumma kethati dizaysa besese

Hayssi qassika qoncisidayti dumma dumma kethati bantta maaran maaran keexetidi utidaysanne hesappe habagara hara dumma dumma kethati dizaysanne hesappe habagara qasikka mithati dizayssa besees.

Hayssi qassekka bessizayssi issi bitanezi keehi dalgga sohoni eqqidi haasayishenne woykko tobboshe dizayssanne iyappe Hina baggaara qassekka hara dumma dumma dalgga sohoti dizayssa bessees.

aysi qasseka bessiza issi keehi dalganne aaho gidiza keettati ketettida sohoni giddora ogezi dizeessanne hawagga qasseka lo7iza maatatinne mitate dize issa ha misalle zikeyppe bessees

haysi qaseka qoncisidayti dumma dumma keettati woykko dizeessanne essafe hini baggara qaseka hara dumma dumma ogeti dizeessa ha misilezi keehippe pilgidi qoncisidees

hayssi qasseka bessishe dizayti keehi dalga weykko keehi aaho gidiza keetatti kitetti uttizeessanne issafe ya baggan qasseka dumma harara mitati diza issa misadazi qoncises

Hayssi qasseka qoncise dayeti dumma dumma asati woykko gitasoppe hida asati dizasohoni issi aawaza okkidi sarotishe woykko selanta immishe dize essa qoncises hessafe baggara qasseka dumma dumma keettetti dize essa bessees

hayssi qasseka bessizayeti dumma dumma keettatuppe sintha baggara keehi dalga gidiza ogeti hidiza issanne essafe hini baggara qasseka dumma dumma buqureti hidiza essa qoncesees

Ha weetishe diza issi qasseka dumma dumma ogeza duonani diza qumakeetta woykko tuke keetta gidiza essanne ikka lo'izi lo'iza sohon kaxetti uttiza keetta gidiza essa qoncises.

ayissi qasseka bessishe dize issi dumma dumma asati bantha deretetta qoncisida dunguza bantha qooren wottizinne amutishenne yiide yiishe dizessanne essafe baggan qasseka dumma dumma mitatenne keettate dize issan bessees

heessi gasseka bessizaeti keehi dalganne aaho gidiza sohoni adussa mitathi woykko wogga mitathi dizeessanne hessafe habaggan qasseka birata bolla wogga mita dizeessa bessees

Aysi qasseka besside si dumma dumma asati ogezaara hammutishe dizeessanne essappeni baggan qasseka gaxan dumma dumma mitati woykko kasamassi lo'iya lo'ana si dumma dumma mitasi dizeessa bessees.

Ha beettishe diza issi qassekka keehi aahonne dalgga gidiza kawo timirta keetta gidiza issanne ikka aaho gidiza issa qoncisees. Issappe sintha baggan qasseka dumma dummara ogeti diza issa bessees.

Hayssi qassekka qonccisizayssi dumma dumma haasaya woykko cora gidiza haasayata haasayishe dizayssanne zeebetanne zeeba kushen oykki odishe dizayssa qonccisees. Aappe ya bagga qassekka maatadan haniya qalamen tiyetidabi duge yedetidabara bessees.

Hayisi qasekka qoncisizayis issi maca naiya ba oyidezan utizayisanne ba sinththani qasekka dabiteranne bire oyikidayisanne ha xeelashe dizayisa besees

Hayssi qasseka qoncisiday issi bitanezi haasayishe woykko yootishe dize essanne essape ya baggara qasseka dumma dumma keettatinne hara asati diza essa ha misalazi pilgidi qoncisidees

Hayssi qasseka bessishe dizeessi dumma dumma asati baantasi timiteza makidi beti qasseka kawo may7o may7idi eqqidi dizeessanne goodanka qase addenne maca dizeessa bessoosana

Hayssi qasseka bessize si keehi dalga weykko aaho gidiza keettaza ani dumma dumma xarabezatinne dumma dumma oydeti diza essa ha misilizi keehi pilgidi qoncisi dees.

hessi qasseka qoncisizeti dumma dumma asati bantha kusheni waza oyqidessanne etika qasseka dunguza may7o woykko dungguza wotizessanne gashenayti qase sintan oyqqidessa bessees.

Ayssi qoncisiza he Issi qassika dumma dumma kawu keettatuppe issuwa gidiza issa gidishin etikka qasseka eqqidi haasayishin woykko eti yootido miishata woykko minnishe diza issa he issi bessees.

Haysi qaseka qoncisidayti dumma dumma asati woyko qodan cora gidiza asati ogeza lo'ethishe woyko pitishe giigisishe dizaysanne hesappe he bagan qaseka dumma dalga dalga mithati dizysa qoncises

Hayssi qasseka qoncisizayti duma duma asati added gidin maccati banita kusheni puxa woyikko peexa oyiqidi ogeza loyitishe woykko pittishe de'iya hanotaza qoncises hayssi misilezi.

Hayse qassikka qonccissida etika dumma dumma ogeta pittishe woykko ogiya qoshashay beettenadan giddi adde maccaykka bantta kushen pheetaza oykide oge giigisesha woyko lo'itteshe diza giddidi be'etosona.

Hayssi qasseka qoncisiza issi dumma dumma asati pedaza oyqqidayssanne esika ogeza lo'ethishe woykko ogezappe qoshashaza diggishe woykko pitishe dize esa ha misalezi keyppe pilgidi bessees.

Haysi qaseka besishe dizaysi duma duma asati bantas matoqe ekanayo koyko gidi masgabetiya Soho gidizaysanne qaseka ha'i ka qaseka tamare nayti yidinne mazagabetishe dizaysa beses.

ha bettishe dizaessi qasseka haywode teknolojizi ehido sirke woykko nuni tache sirke giixisize ssanii dumma dumma xuufeti xaafettizi diza essanne istika keehi dalga woykko core xoufeti diza essa bessees

Hayssi qasseka bessishe diza siy xuufeza bollana erettizaessa gidizassanne izikka yaagizi xaafettizaessa besesii attikka layttappe laytta gakkida ba'aaliya qoncisiya xuufe gidiza essa bessees

Ha betishe dizzay issi bittaniyyo cisha imishe dizayssaguye bagara hara dumma dumma asay durishe dizaya habagara qasikka dumma dumma kameti dizzayssa besses.

Hayssi qasse bessishe dizayssi issi bitanezi ba kushezan maygirapoone oyqqidinne huphphezan kopiyaza wottidi haasayishe woykko asasi zoreta immishe dizayssanne ya baggara qasse hara hara maburateti woykko ampoleti dizayssa bessees.

Ha betishe dizayisi issi bittaneyi gosha sohoni eqizayisi hasayishe woyiko odishe dizayisi guy baggara mithayine baddalayi zeretidayisi bettesi

Hayssi qassekka bessishin dumma dumma kaameti ogezara yishe dizayssanne nami'anththo kaame giddon kumida nayti ubbatikka tophphiya bandiraza pude xoqqu ootti yizayssa hayssi misilezi keehippe besses.

Hayssi qassekka beetishe dizayssi dumma dumma kare biitta asati marara eqqidi dizayssanne hessappe giddon qasseka nam7antuwape karethidi de7iya aabi aymede giddon eqqidi dizayssa besees.

Ha beettishe dizaessi qasseka dumma dumma asati hemutishe woykko bishe dizayessanne issape ye baggan qasseka dumma dumma mithati dizahessa ha misalasi keyppe qoncisees.

heyssi hi qasseka qoncisireeti issi bitanezi ashba kushezaani makrofooniza oyqqidi haasayishe woykko yooti shi lizessanne hara uttizasati qasseka bantaderetetta mayozama eliza as asa qoncises

issi qasseka qoncisezayeti dumma dumma asati woykko cora asati dizessanne issi bitanezi kusheza makrofoone oykkidi haasayishe woykko tobishe de'iza nati ha misileyi qoncises

Hayssi qasseka qoncisiza issi nam'u karebiitha asati eqqidi siishe woykko miicishe dize essanne issi bisanezi qasseka ko ayfeza manasxire attidinne macazi qasseka hupeza yeddaza siishe woykko miicishe dize essa bessees.

Hayssi qasseka bessishe dize si dumma dumma asati banta qoore zaara bootta mishi yeddidi eta iti miyu darabeza bolla qasseka dumma dumma ciishshati wotidayssanne dumma dumma asati qasseka harasan uttiza ssanne bessees

Hayssi qasseka qoncisideti keehi dalga weykko aaho gidiza sohoni tuke uyishe diza essanne essafe qasseka baggati karbitta asa gidiza essa ha misalezi keyppe qoncisidees.

Ha beettishe diza issi qasseka issi macaase ba kushe zaani makrafoone oyqadanne ba hupheeza qalame tiyisa duge yeddiza issanne qoorezaara bootta miisha duge yeddaza haasayashe woykko yootashe diza ssai bessees.

Hayssi qasseka bessishe dizeessi issi macasiya lo7etiri lo7izi dizee bosohooni eqqada dizeessanne eyakka bahu pheza shaashezaani kammada haasayeshe dizeessa bessees.

Hayssi qasseka besside issi dumma dumma asati hamutish dizeessanne hessafe ye bagga qasseka haeropholanezi eqqisi dizeessanne dumma dumma kawo eqota asati dizeessa bessees.

Ha beettishe dizess qasseka keehi dalganne keehi aaho gidizes honi dumma dumma asati eqidi haasayishe woykko tobishe dizessanne zore ekkishe dize essa qoncisees itaape he baggan qasseka dumma harara mitati dizeessa besses.

Hayissi qasseka qoncisize issi issi macasiya weykko mishidiza ba buucheza kusheza wottada ha xeellashe dizessanne ipe guye baggan qasseka toophiya bayndadazi dizayissa qoncises

Ha beettishi diza issi qasseka ha'i wode heyda teknolojie gidiza essa gidis shini issi naazi qasseka zana bessishe woykko kalettishe diza issa qoncisees idikka qasseka qoodani keehi cora diza essa bissees.

hayssi qasseka hombettishe dizeessi issi bitanezi haasayishe woykko tobishe dizeessanne issinna habagara qaseka karebita asa gidizeessanne sintha baggan qasseka tooppiya bandidazi dizeessa qoncesees

Ha beettishe diza issi issi miishireza ba kushe zaani wuraqataza oyqanne isse kushen qasseka makrofooniza oykqada mabayfeza manaere attaza yootashe woykko zoreza immashe dize issa qoncisees.

Ha beetishe dizaysi nam'u kawo eqota asati dizaysane issi adezi kaseka hokidi xeelishe dizaysane issi kaseka kaame metuwan dizaysa ha misilezi keehipe qonchises.

Ha bettishe diizayssi qasse dumma dumma kawo eqqota asata giddidayssane eetika qoddan kehi cora giddonta asati eetika addene maccattika diizayssa ha missiley qonccises.

Ha betishe dizayis qaseka dumma dumma kawo eqota asati dizaysanne hayisappe guye bagan qaseka hara dumma dumma woyikko qodan kehi cora kawo eqota asati dizayisa beses.

Ha deellishe dizeessi qasseka dumma dumma kawo eqotati aasayishe woykko tobishe woykko zerutishe dizeessanne hessape he baggan qasseka dumma dumma keettati woykko dooya dizeessa qoncisees.

hayssi qasseka qoncisidayti dumma dumma kawo eqotota asati diza hessa giddoni issi bittanezi oyrishe woykko yootishe diza essanne essafey habaggan qasseka dumma dumma ciishshati diza essa qoncisidees

Ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma asati irxxa maata oyqqidi didayssanne issappe he waggan qasseka dumma dumma kawo eqota asati dizeessanne hara cora asatikka dizeessa bessees.

Hayssi qasseka bessishe dizayssi dumma dumma kawo keetta eqotati yidinne woykko eqqidi kawota woykko bonchishe dizeyssanne etikka keehi dalga woykko cora gidizayssa qoncesees.

Hayssi qasseka bethizays dumma dumma assathi bantha osso sohon uthidi ossoza othishene dumma dumma kawo ogethape yiza assathi dizayssa hayssi missilezi kehi pathidi qoncisides.

Hayssi qasseka qoncisize si dumma dumma asati banta sohoni uttizi dizessanne iti qasseka banta sohoni uttizi asati banta kushin dumma dumma woraqatanne biire oyqize issa qoncises

Ayssi qasseka bestishih dize issi issi kawo ekotappe isso gidizessati kogolo bolla uttidi bizeessanne issappe ye bagga qasseka hara dumma dumma asati dizeessa qoncisees

Hayssihi qasseka bessishe diza issi dumma dumma asati eqgidi woykko kawota eqota asati dizeessanne bandarazi nam'atikka pude kiishe bandaraza bonchishe dize issa bessees.

hayssi qasseka qoncisidayiti dumma dumma kawohoe gota asati diza hessanne essafe he baggara qasseka dumma dumma hara hara buqurati diza issa qoncisees essafe he baggan qasseka eta sintani dumma dumma dabtaranne biireti diza issa bessa

Ha beettishe dizeessi qaseka kehi coranne dalga gidizay akabo eqoeqota asa gidizassanne issafe guye baggan qasseka hara dumma dumma asati dize issa qoncisees.

Hayssi qasseka qoncisida issi dumma dumma asati woykko qoodani keehi cora gidiza asati deyyo sooho gidiza ssanne etiqesa giddonka qasse qawo eggotappe nam'u asati biidi woykko xeelli shediza issa bessees.

ayssi qasseka qoncisize issi issi bitanezi eqqidi haasayishe woykko yootishe dizessanne izi qasseka ba kushe zaani maykirafoone oyqqida ssa gidishinne kawoyqota asappe isso gidize essa bessees

Ha beettishe dizayssi qasseka dumma dumma kawo eqota asata dizayessa gidishinee eti eqiro sohoy qasseka keehi lo'iza soho gidizayssanne etappe goye baggara qasseka hara dumma dumma mitate dizayessa bessees.

hayssi qasseka qoncesizay dumma dumma kawoo ekota asati dizeessanne itikka biirera daftara xaafishe woykko oykkishe dizeessanne essafeye baggan qase dalga woykko cora kawoo ekota asate dizeessa bessees

Hessi qaseka bessizayti keehi dalganne woykko cora gidiza asati uttidi siyishe woykko odetiyaba ezgishe dizayssane izappe qasea guye bagara dumma dumma asati dizayssa besees.

Haa bettishshe dizayiss qase dumma dumma asati ezzigishshe woyikko odetiya mishsha siyishshe dizayissene hessappe gede bagara qaa bettishshe dizayissakko.

Haysi qaseka qoncisidayt dumma dumma asati banta sohon utidinne ezigishe woyko odetiya mishata siyishe dizaysanne hegappe ya bagara qaseka hara cora Cora asti dizaysa qoncises.

Hay betishe dizayssi qasika dumma dumma maygraponeti .

Ha beettishen diza issi qasseka dumma dumma makrofoonoti sintan dizayessanne issi bitanezi ha odanayo'o woykko yootanayoo dasayshe dizayessanne i ayfeza manaxere aattidi odishe diza essa qoncisees

Ayssi qasseka beettize si dumma dumma asati baantha kushe zaani qorqoreza oyqqiti eqqiti xeellishe dizessanne zappe ye baggara qasseka hara dumma dumma mithasinne keettasi dizeessa qoncisees

Ayssi qasseka bessishe hedize isi dumma dumma banta dere qommo mayo may'ideyssanne isikka durishe woykko eti dursa qommota edidi woykko durisishe dize issa bessees.

ayssi qasseka bessize si heedzzu asati kiiri haasaya oottishe dizessanne tappe issi adde ekkidi aasayishenne woykko yootishe dizessanne am7u asati qasseka baantha kusheza qalam7iri siishe dizessa besseze

Hayssi qasseka besizay issi dumma dumma giiste zeretida sohoni heedzdzu asati eqqidi dizayssanne etappe hiya baggara qasseka dumma dumma hara hara mitati dizayssa bessees.

ha bettishe dizaessi qasseka dumma dumma asati hamuttishe woykko haa ishe dizaessanne essafe ya baggan qasseka dumma dumma hayaara muuzetenne mitati dizaessa ha misalazi qoncesees

ha beettishe diza hessi gasseka dumma dumma makirofooneti sinta diza hessanne bitanezi lo'o ma7o maydi woykko ba ayfezaani maraxere wottidi haasayishenne woykko tobishe dize essa ha misalezi qoncisees

ha beettishe dizayis qasseka dumma dumma asati banta yoollo oyde bolla uttidi ha isgishe woykko ha siishe diza essa gidishshin esa sinthan qaseka xarabeezezi diza essa qoncisees

Ha beettishe dizayes qasseka dumma dumma asati bantha may'o lo'iza may'o maa'idinne ha yiishe dizayssanne essafe ya baggan qasseka dumma dumma harara maakinati woykko kaamethi diza essa qoncise.

Hayissi qasseka bessishe dizayissi dumma dumma asati banta puuteza ehidi tokkishe dizayissanne tamare nayta gidin hara asatikka banta fuuteza tokkishenne lo7etishe dizayissa bessees

Hayssi qasseka bessize iti dumma dumma wolqazi gakkanta asayyoo kafe immizeessa gidishini itikka maayyo miisha etayyoo immizessa gidisessanne issafe ye baggara qase hara dumma dumma keeththas hidizeessa bessees.

ayssi qasseka qoncisi zaeti dumma dumma dunkaneti dizeessanne esa giddon qasseka dumma dummati bayezettiya bati dizee essanne dumma dumma may7oti gin harabatikka bayezettiya sohoy dize essa bessees

ayssi qasseka bessishe dizeessi heedzdzu asati bantha kusheni woyto ekidessa bessishe dizessanne ham7ati adde issinna giddozan dizaara inde woykko maca gidizessa hamisalezi bessees

Hassi qasseka bettishe dizzayssi dumma dumma kare bittazan diiza soho giidizayssane hessika demo bettidi hamuttishe woykko lo'ettidi deiyya soho giddizayssa hayssa ha missilezi kehippe besses.

Hayssi qaseka beetishe dizaysidumma dummabi bayzetiya soho gidizayssanne hessappe he baggan qaseka keehi dalgga ma'oy bayzetiyaso be'zayssa ha misilezi keehippe qonccisees.

Hayisi qasekka besizayisi dumma dumma asati uttidi tobbishshe dizayisa woyikko hasaishshe dizayisanne ha bagara qase zore immiya asayi barikka uttidi imishshe dizayisa misilezi qonicisesi

Hayssi qassika be'sishe diza issi dumma dumma asati uttidi banta oyidde bolla diza issanne eta sintan diza dumma dumma haththati diza issane sintha baggara diza issi bitanene qassika yotishe woykko odishe diza iza beses.

Ha betishe dizaysi qaseka duma duma kame gidon gelanayo bishe dizaysane etika qaseka banta zoko bola woyko banta hashe bola tokishe dizaysa ha missilezi qonc'isides.

hayssi qasseka diza issi dumma dumma asati baynta woyde bolla uttidi haasayishe woykko to bishe dizeessanne da koodeykka qase keehi cora woykko dalqa gidizeessa ha misalezi keype qoncisees

Haysi qassika bessize issi keehi dalga woykko denba gidizas sohoni dumma dumma oydeti woykko keehi cora asati diza asanne he issappe ya baggan qassika dumma dumma dalga mitati dize issa qonccisees.

haysi qasseka bessize si keehi cora gidiza asati hamutishenne yaha bishe bessizessanne esappe qasseka ya baggara hara dumma dumma keeththasi kixeti uttize essa qoncises

hayssi qasseka bessishe dizeyissi dumma dumma tuke uyo keettaza gidizessanne itikka nam'u baggarakka tukeza tigishe woykko diganas sineza giigissishe dize issa qoncises

Hayssi beettishe dizeessi qasseka qoodani keehi cora asa gidizessati uttidi xeellishe woykko utti uttidi essata bessize hessa gidishhinne hessape ya baggan qasseka hara qeeri woykko gishnati hamutishe dizeessa bessees.

hayssi qasseka qoncisize iti dumma dumma asati kaame ogezaara bishe dizeessanne itikka saykilite issi bitan laaggidi haa yide dizeessanne isso qasseka dumma dumma heedzdzu goomara dizeessa laaggishe dizeessa qoncisees

hayssi qasseka bessishe diza issi dumma dumma kaame deyo soho nee dumma dumma asati kaame giddon galana ye7o baantha ba ekkiri biide woykko hiidde diza issa qonceses

Ha beettishe dizeessi qasseka keehi un'o boota woykko keehi un'o so gidisessanne asazi woykko kaamezi keehi un'ettis dizeessa qoncusees hessafe ya baggan qasseka dumma dumma asati cora asati dizeessa bessees.

Hayssi qasseka bessize issi dumma dumma bi bayazetti yoosoho gidizayssanne aganka qasseka dumma dumma miishati woykko ma7ogin harabatikka qass bayazetti yoosoho gidizayessanne dumma dumma asati qas yiidi shammi sohoy dizeessa bessees.

ha beettishe dizayessi qasseka dumma dumma haasayata woykko tobeta tobishe woykko haasayishi dizayessanne giddon uttara qasseka hessinaza eta tamarsashe woykko etas zore mala immashe dizayessa ha misilezi qoncisees

Ha bettishe dizeessi qasseka dumma dumma oge bollan hamutishe dizayessa gidishshin izikka hare ba zokkon dumma dumma hnayta ba zokkon woi efishe dizayessannee ha baggara qasse dumma dumma harabatiqa dizeessa bessees.

Haysi qaseka besizayti Isi macashiya wora gidon qada ba borsaza qodheta duge yedizaysane izan haa xelashe dizayssa ha misilezi kehidi besides

Ha misileza qaseka besidaysi nam'u maca nayti issi mala mayo mayid keehi lo'ida sohoni utid photo dendidaysanne izappe guye bagara qaseka hara lo'iya sohoti dizaysa qoncises

Haysi qaseka besuzayt issi miahtya ba qodheni dunguza atada lo'iza sohon eqada dizaysanne hesappe heni bagan qaseka hara dumma dumma hara mithati dizaysa qoncisesi.

Hayssi qaseka besizayisi bollappe iirazi wottidi woyikko bollappe wodhidi hattazi bollappe gogidi dizzayisanne duma duma nayti haata bolla dizayisa woyikko hatta ka'ishe dizzayisa ha missilezi qonccisides.

Hayssi qasseka bessizayssi dzumma dzumma naythi macca adde gidinii ethi issi mala may7o ma7idayssanne ee woykko dzumma dzumma haaththazi goggida sohoonii eqqidi haa xellishe dizayssa qonccissees.

hayssi qasseka bessidaysi keehi wora giddo gidizayssanne hessikka wora du7atuppe essaa gidize issi izikka suntozi keehi yashshizeessa gidize issi giddoni hammutizi woykko qizi dizeessa bessees

Hayssi qasseka bessizayssi keehi bulqotiza haaththa giddoni dumma dumma nayti banta mayo kessidi haataza giddoni eti wotishe woykko meecetishe dizayssanne hessappe he baggan qasse hara hara maatatinne asati dizayssa bessees.

Hissi qasseka bessishe dize essi dumma dumma haaththa giddo du7atuppe issua gidizessa gidishinnii ikka nuni haylasho gixeesizeessa gidishinnii etikka keehi coranne gashe gidize essa bessees

Hayssi qasseka bessizay keehi aahonne dalga gidiza sohoni dumma dumma mitathi woykko keettathi dizeessanne hessafe ya baggan qasseka keehi detoti dizeessa qoncisees.

Hayssi qasseka bessize issi keehi dalganne daro gidiza goshsha soho gidizessanne essa giddon qasseka muuzeti toketi uttidessanne izikka keehi dalga wikko aahoy muuze soho gidizessa bessees.

Hayssi qasseka bessishe diza issi issi naazi ba bollani topphe bandidaza kammidi nam'u kushe firexaqo tidassanne apeh guye baggara qas gammo misilesinne dumma dumma mitati dizeessa bessees.

Hayissi qaseeka besishshe dizayisi dumma dumma asati qassakka bantassi matawuqa ekayanno mazagabatogga besses.qassi marara eqqa asa beesses.

Ha betishe dizayti qaseka ha'i wode yida dijitale matoqeza mazagabetishe dizaysa heysape ya bagan qaseka duma duma mitatinne matati dizaysa ha missilezi qonc'sides.

Haysse qassekka bessizayssi dumma dumma asati kawo dooranaasi bantayo tarara tarara yidi doorishe dizayissanne uttizayssati qasse etassi koshshiyabata kunththishe dizayissa bessees.

Hayssi qasseka bessizays ha7i wode yiida digitale matawoqiza cima aaway mazagabetishe dizessanne arasti qasseka corati naangishe woykko bantaga tara nangidi giranashin kare naangishe dizaysa bessees

Ha beeththishe dizayssi qasseka dzumma dzumma asathi ha7i wode yida digitaale mathawuqeza mazaggabeththanassi baanththayoo banththa tharaa tharaa nanggidi bishenne woykko mazaggabeththishe dizayssa ha msileze keehippe bessees.

hayssi qasseka bessishe dize issi dumma dumma asati ha7i wode digitale matawugaza muzagabettanasi yiidi maalara eqqidi dize issanne izakka qasseka issi zanxilaza oyqqidi issi litanezi eqqise issa bessees

hayssi qasseka qoncisise dizeessati dumma dumma asati digitaale matowuqisa mazagabetana yo7o tarara tarara eqqishe dizeessanne banta tara nangidi mazagabetishe dizessa qoncises

Ha beettishe dizessi qasseka ha'ikka dumma dumma digitaale matowoqe mazagabe asata gidizessanne iti egi uttida sohoy qasseka lo'o mita kuwa giddon utti uttireessa qoncisees

Ha beettishe dizeessi qasseka dumma dumma ha'i wode hida digitale matawu qeza asati mazagabettanas si naan gishe dizayessanne issi naazi qasseka ba ayfe mirmaraza immishe dizaessa qonceses.

ayssi qasseka bessize si ai kawoza doorana yo7o daro asati yidi bessishe woykko doorishe dizeessanne daro asati qasseka maarara yidi yidis ekkishe dize essa qoncesees

hissi qasseka beettishen dize issi tummadumma asati kawoza doorana yoo maarara ekidi banta yoo dooriyo miisha ekkididi dooriyo soho gidiza essa ha misilesi keype paatidi qonceses

ha beettishi dizeessi qaseka dumma dumma tamare nayta giddin haraasatikka digitaale matoqiya kessana yooyidi mazagabetti dideehanota qoncisees hessafehe baggara qaseka hara dumma dumma keethtatti dizeessa bessees

Hayssi qasseka bessishe h dizessati dumma dumma asati ha7i digitaale matawuqiza mazagabettana yo nangishenne bantaa taraza nangidi galana shin gaxazan eqqidi nangida essa hayssi bessises

Hays qaseka besizays nam"u nayt kuwase kasan anacetishe dizaysanne . Hesappeka qaseka hara dumma dumma nayt ka'ishe woykko Dumma dumma mithat dizaysa beses.

Hayisi qasse besidayisi daligane kehi gitta soohoni duma duma kuwase kayiya nayiti kuwase kayishe woyiko kayiri wuristha qodheni madaliya athidi ufayissa bessesi

hayssi qasseka qoncisizayis dumma dumma too kuwase kaasanchati kuwase ka'idi woykko anacio doonidayssanne ufayetishe ka'ishe woykko miicishe de'izayissa ha misilezi hayssa qoncises

Heyssi qasseka qonccissizayssi dumma dumma isporthe miishsha heera naathi kaa7ishe woykko naathi ooththishe dizayssanne hagan qasseka ichchachu asathi miyen eqqidi xeellishe dizayssa hayssi qonccisses.

ha beettishe dize'essi qasseka dumma dumma kuwase ka iyanayta gidizessanne achika qase gaxan gaxan hamotishe diza essa bessees hessafe giddon qasseka kaaletishe dize issa hamusarezikeyppe qoncisees

Ha beettishe dizayessi qaseka dumma dumma to ko assancitikka eshin dizayessanne itikka anna ce utishe diza essa bessees itappe ya baggan qasseka beyanas hiira cora asati diza essa qoncisees.

hayssi qasseka qoncisize ti dumma dumma to kuwaase kassancheti to kuwaaseka ishe dize ssanne itikka anna cetiri xooni deyssata ha uttira asati qasseka waassishe woykko iti etayo boncho immishe dize issa bessees

Ayssi gasseka bessishe dize si dumma dumma kowaase ka'iya nayti woykko isporte hanotani isporteza oottishe dizeessanne eti ka'iyo sohoykka keehi demba gidiza sao gidize essa bessees.

Ha beetishe dizayssi qasekka dumma dumma irsase ciiranasi maadiza miisha gidizaysanne eetika qoodani keehi daro woykko hospunappe bolla gidizayssa qoncises.

Ha beettishe diza essi qaseka sirke giddon nuni naaqeza baatira gidiza hessa gidi shinni izikka qase baatiraza yo daro wolqi dayikko wolqa ime woykko wagazo immiya mashina gidi xeesetiza hessa gidikkokko.

Hayssi beettizessi qaseka masare gizeessa gidishini itikka qase qoodani oyda gidizeessa qoncisees hessafe habaggan qaseka nam'u kushen aaththi hogontetti dizeessa bessees.

Hayissi qassekka qonccisizayisi kehi dalgganne aaho gidiza kamme oggezan bajjajeyi hemmetishe dizayissanne oggeyi hammetiza sohon qasekka duma duma asayi hemettishe dizayissa besses.

Hayssi qasseka bessizayssi kaame oge bollanne essi kaamezi eqqidi dizayssanne hega oge bolla qasseka issi kawo eqota asati eqqi uttidayssanne hessa bolla qasseka dumma dumma harabati de'izayssa bessees.

Hayssi qoncisizaysi dumma dumma asati biskiliite laaggishe woykko kaame oge bolla laaggidi woxxishin bishin eeti cora gidizayssa bessees.

ayssi qaseka bessizaeti keehi dalganne aaho gidiza kaame oge bolla ani dumma dumma saykilite oyqidi naytikka ishe woykko guutta cimi besse giitikka ishe dize issa ha misalazikeppe qoncisidees

Hayssi qasseka bessize essi keehi dalganne aaho gidida kaameti dizeessanne itikka ha7i wode teknolojie woteutidayssa gidizeessanne qoncisees appe hina baggara qasseka hara arabeti dizeessa besse.

Hayssi qasseka bessizessi keehi adussa woykko keehi dalga gidiza kaameta gidizessanni issika asa suntay qasseka baabure hignon gidi deessizessa gidis shine izikka keehi dalga woykko adussa gidizessa bessees.

Hayssi bestishe dizaessi qasseka dumma dumma kaame oge gidennaso hoora toho oge asati biidi diyeso hoora dumma dumma asati issi mala saykileza laaggishe yidessanne esappe baggara dumma dumma keettati dizaessa bessees.

Ayssi qasseka bessishe diza isi itho biddo kaame gidizeessanne izi bolla qasseka lo'iza ciishshati dizeessanne ya baggan qasseka harara kaameti dize essa qoncisees.

hayssi qaseka qoncise da7eti qoodani keehi cora ho7ekko keehi dalga gidiza kaameti diza essanne essafe he baggan qaseka ara dumma dumma asati eqqili diza essa qoncises

heessi qasseka bessiza issi keehi dalga gidiza kame oge bollani motorezi eqqida issanne issafe ya baggan qasseka dumma dumma maay7o keettatinne haraba tikka dize essa qonceses

ayssi qasseka qoncisizayti dumma dumma aroppolane giddon keehi shaa qoodite asati uttizaessanne etappe ha bagga qasseka issi mishireza bootha may7o maay7ada micashe dizeessa bessees

issi qasseka qoncisiza issi gitanne dalga woykko aaho gidiza sohoni qame ogeza bollan imotoreza laggishe biza essanne eranne hara qaseka toho amutishe biza essa bessees

Hayssi qasseka beettishe dize issi dumma dumma mashinati hiidetiyo soho gidizessanne etika keehi dalganne aaho gidiza soho gidizessanne nam7u asati issi mala ma7izinne issara haasayishe woykko tobushi dize issa bessees.

Hays qaseka besizays dumma dumma ketha gidon de'za buqurata gidizaysanne etika qase ketha gidon daro madizaysa woyko asas mado imizysa gidizaysa beses.

Hayssi qasseka beetishe dizayssi keehi dalgganne adussa gidiza keeththati keexetidayssanne qasseka garssa baggani hara dumma dumma keeththati keexeti dizayssa qonccisees.

Hayssi qasseka qoncisizayti keehi dalganne aaho gidiza keththati kexxeti uttizayssanne hessappe giddo baggan qasseka kaame ogezinne hara dumma dummaba gidizayssa hayssi misilezi qoncises.

Hayssi qasseka besishe dizaysi keehi adussanne dalga gidiza keethati dizaysanne hessafe he baggan qasseka hara dumma dumma keethati woykko cora keethati dizaysa misilezi qoncisees.

Hayssi qaseka qoncisizayti dumma dumma xuufezaara oothi bessizayssa gidizayssanne itikka keehi coranne woykko keehi dalga gidizeessa ha misilezi keehippe bessizees.

Hayssi qasseka beettishe dizaysi dumma dumma burun kexeti di deya keettati dizayssanne hessafe hini baggara qasseka dumma harara bati woykko harara keettasi koshshiya mashinati dizayessa qoncises.

issi qasseka bessize issi dumma dumma makrfooneti sintha baggara dizeyissanne issi macanaya yuutashe woykko odeshe dizeessanne ba ayfezaan manaxare aaththashe odeshe dizeyissa bessees

Hayssi qaseka qoncisidayti keehi akkidinne daduqiri woykko dalgidi katetti uttira keettaza keetetti uttira gabeshini essapen baggara qasseka tarabeezazi hidiza issa hamusalesi keehipe qoncisidees.

Hassi qasseka qoncisizayeti keehi dalganne adussa gidira keettati kiretu tizessasi warsa baggara qasseka ha7ikka harara keettati kiretu tizaessanne bolla bagga xillude qasseka buxu tira salo sidubetizeissa bessees

Ha beettishe dizeessi kasseka dumma dumma keeththa giddoni heedzdzu asati haasayishe woykko toppishe woykko zoretishe dizeessanne issi maca mishireza etasi yootashe woykko odeshe dizeessa bessees.

Ayssi qasseka qoncisiza iti dumma dumma keettati warkokeehi dalga gidira keettati qixattizassanne sinta baggara qasseka hara dumma dumma ogetinne harabati diza issa qoncises.

Hayssi qasseka beettishe dizayssi gashe nayti tamaare keettazan dizayssanne etikka odettidi de7iyo odoza ezggishe woykko si7ishe dizayssanne naatu qoodaykka keehi cora gidizayssa bessees

Hayssi qaseka bestiza issi dumma dumma asati keehi dalga woykko cora gidiza kaame giddoni galanayo keehi xuntettiza soho gidizassanne itikka keehi cora gidiza issa qoncisees.

ayssi qasseka beetishe dizeissi issi bitanezi woykko kawo egotappe issinoza gidiza issi ba sintheni woraqataza wottidi ha xeelishenne ha isgish dize issa qoncisidees

Hayssi qaseka bessishe diza issi issi mishireza dissi naayyoo koshe borsoza woykko timirte keetta si maaddiza borsoza immashe dize essanne etikka nam'u tamareti eqqir dize essa bessishe ha misalize beettes

hayssi qasseka bessishe dize essi dumma dumma asati tamarishe woykko itikka dabtarara iskiptoore oyqqidi xaafishe diza essa bessees itikka kolleje woykko foqatumultaketa dize essa qoncesees

Ha beettishe dizeessi qasseka timirte keettan woykko tamare keettani nayti dannayo soho woykko nayti nababana yoo geli'o soho gidiza essa gidi shini iza sunteka qase laybireriya gidi nunte esiza hessa gidizeessa qoncisees

Hayssi qasseka bessishe dizeesi keehi dalganne adossa gidida timirte keettati dizeessanne essafe sinta baggara qasseka lo'ida maatati woykko surati dizeessa hayssi misalezi filgidi bessides.

hayssi qasseka qoncise zayeti dumma dumma timirte keettasi koshshiya miishati de7iyo soho gidiza essanne etikka timirte keetta astamareti yiidi shempiyon soho gidiza essa qoncises

ha bettishe dizeessi qasseka kawo timirta keeththa nayti tamari osoko yida asata bessiyo bishasi ixikka keehi dalganne woykko bantha daretetta qoncisida may7oza mayidi naatakko hida essa bessees

Hayssi qasseka bessishe dizayssi issi bitanezi ha xeellishe woykko ha xeeliri haasayishe dizayssanne appe hina baggara qasseka dumma dumma oydetinne dumma dumma hara buqurati dizayssa bessees.

Hayssi qasseka qoncisize issi issi bitanezi eqqidi haasayishe woykko ha xeellishe dizaessanne afe ya baggara qasseka keehi dalga keettatinne maatati woykko ciishshati dizaessa bessees.

Heessi qasseka qoncisiza issi dumma dumma keettati woykko wootta qaalamentetu huttida keettatu matani dumma dumma asati kare baggan eqqidi dizessanne ayappe ha baggani kushe gaarezi dizessa bessees.

Haysi qaseka qonc'isizaysi duma duma kame ogeti dizaysane etika nam'u kame ogeti dizaysa ha missilezic besishen yabagara habagara diza kame hq missilezi kehipe beses.

Ha betishe dizayis qaseka kehi adusanee daliga gididaza oge gidizaysanee i qaseka be'ibeyina oge woyiko gigetebeyina oge gizizaysa ha misilezi qonicises

Haysi qaseka qoncisizaysi keehi dalga gidiza sohoni xuntha gidiza ogeti de'izaysanne haysika kehi wayisizaysa yabagan qase habagan duma duma mithatinne maatati dizaysa beses

Haysi qassika bessiza issi, issi kamezi ogeza loyttishe woykko gigibbenna ogeza gigishe de'iya isssanne, appe sa'a baggara qassika dumma dumma asati ottishe woykko besishe de'iya issa qonccisses.

Hayssi qassika bessishe dizayssi keehi dembba gidiza sohani issi kaamezi biittaza loyttishe woykko ogeza loyttishe woykko giigisishe dizayssa ha misilezi keehippe bessidees.

Haysi qaseka betishe dizaysi duma duma asati ogeza bolara pamitishe dizaysanne etappe qomo bagara qaseka keehi kaka woyko wora gidiza sohoti dizaysa hamisilezi kehippe qonc'ses.

hayssi qasseka qoncisizayeti dumma dumma ogeta giigissishe woykko lo'etishe dizassanne dumma dumma asati qasseka baynta oottiyo miisha ekiri ogeza giigissishenne lo'etishe dizayissa qoncisees

hayessi qasseka beettize si keehi dalganne adussa gidiza ogeti biron giigettishe diza essa qoncisees issafe he bagga qasseka dumma harara mitatinne motorera biza asati diza essa qoncisees

haysi qasseka bessizaysi issi bitanezi kusheza cucumizi haasayishe woykko yootishe dizayessanne ogezaara qasseka harara dumma dumma asati yizayessanne yaappe ya baggan qasseka dumma dumma keettatinne mitati dizaysa qoncises

Ayssi qasseka bessizeeti keehi dalga hwikko aho gidiza kaame sohoni dumma dumma kaameti eqqidi diza essanne eessa matan qasseka nam'u asati kame matan eqqidi diza essa qoncises.

Hayssi qasseka bessizayti hai wodde woykko dumma dumma hattazi woxxishe woykko haattazi pulltishe dizayssane issi bitanezi qoxareza ha bagara gigisishe diizayssa qonccises.

Hayssi qassekka bessizayiti shufora direti utida bombba woykko haaththa kareni nayitti haaththa duuqishe woykko haaththaza jarkkane giddon yeggishe dizayssa ha misilezi keehippe hizggidi qonccisees.

Ha bettishshe dizayiss qasekka dumma dumma asati eqqid hasayishshe woyikko yohaa tobishshe dozayissanne hessappe yaa bagara qaa soyi bettishshe dees.

hayssi qasseka qoncise da7eti keehi aahonne dalga geeza sohoni dumma dumma keettati kexeti di deishini saan qasseka buroon ichi uttida haattati dize ssanneessafe hini baggan qasseka hara dumma dumma keettati dize essa qoncises

hayssi qaseka maaddize iti dumma dumma haattasi koshshiya ma shinazaa gidizeessanne zikka qase duge biiththa garsara biza issa gidizessanne daro wode asassi haatta hanoyoo maaddi hamisha gidize issa bessees

Hayssi qasseka bessizayssi bironi keexethishe diza keethazi dizaysanne ya baggara qaseka dumma dumma keeththaa keexxiya asathi dizayssanne dumma dumma hara qasse miththathi woykko dumma dumma maathathi dizayssa qonccissees.

Hayssi qasseka bessi shini daro asati yaaranne haara gididi haattaza duuqishe dizeessanne haattazi qasseka jarkane giddo gelishe dizeessa ha misalazi kaippe filgidi qoncisees

ayssi qasseka bessi zayeti dumma dumma asati bantha kushesa me ettishe dizeessanne ya baggara qasseka hara dumma dumma asati eqqidi dize essa ha misalezi pilgidi qoncisi dees.

Ayssi qasseka bessize si gitanne dalga gidiza maaburateza woykko asas poo'o inbiza miishata oykkida waanna woykko bessize essa gidizayssanne izikka tiransferme nuni gidida essa gizi qoncisees.

Hissi qasseka bessiza issi lo'do7idi diza sohoni woykko dalqi dalqiya sohoni hissi keettati kixetti uttiza gidis shinni ya baggara qasseka hara dumma dumma mithasi woykko maatosi diza issa bessees.

Hayssi qasseka ceellin beettiza iti dumma dumma ogeti mooreti dize isanne itikka giigetu bolla dize essa qoncis shinii essafe ya baggara qasseka hara dummu d dumma mitatinne maatati dize essa bessees.

Ha beettishe hizayssi qasseka dumma dumma bombati woykko haattazi huwoxishe dizessanne dumma dumma asati qasseka banta kushe meettishe woykko geeshidi dizaessanne qoodayka keehi cora asas gidizeessa bessees.

Hayssi qasseka qoncesiza iti qeeri hingashsha nayti duwoti dideya haatta meetishe dizayessanne iti qasseka miicishe woykko miicishe woykko kihi waassishe me'ettishe dizaessa hayssi misilisi qonceses.